Daro asat issippe shiqid eqida . Issitappe sinthe bagara ist ha kezinta mala birata birday birdetides. Ist qase gidon eqoytappe daro asiy salo mala mayidaynne adhi adhi qase zo'o mayiday Des.

Haysan kehipe daro asi eqi dizayasa gidishin he asasiza yushoza woyko diraza gogi eqin gido gelidi diza nam'u detes nam'u asata achanka issi kameka eqides gidon nam'u asati bollara issi mala mayo mayida

Issi addey uttides.izika be sinthan kompitere woththidees.qasseka be miiyera Tophphiya bandira essidees woyko qaaphides. Izi he komoiterezan be ayfe zaaridi woyko xeelidi wochchishe dees.

hayssanne henirandera asati yuuyidi ista giddo aaththidi eqqin gaammo woga durussa gammo woga may7ora mayettidi lo7ethi seelettidi asata sinthan eqqidi durishenne min7ishe diza asati deettes

keype lo7iza gaammu woga bessida may7o woykko maahite geetettessa may7dadey uttides izikka gaammu wogakka bessiza giche gammo dunguza geetetteyssaka giccides iza yuusho yuuyidi daro asati eqqida

hayssan eqqida asati deettes istika wozinappe be haythe sinthe ooththidi ka7ay mishetin aykko miishe siyishe deettes istas sinthera yootizadey beetto as shin sinthera asi eqqidi yootizayssa mala xeellishe deettes

Hayssan daro asati dizayta gidishin he asatikka be ammano woga bonchishe dizaytakko ista ammanozikka ortodokse geetettizayta gidishin izappe goye baggara daro mithinne celila maatati dolidi gita gidi deettes.

So giddon oydeynne asi dees asazi issi baggara oyda kumoso matutayssa gidishin issi baggara daro paci oydey beettees sinthe baggara daro asi dishin goye baggara qasse asas guuthokka.

hayssanni tamareso woykko timirto keeththe malatizayssi dees iza sinthanka karetha may7o may7ida daro asi dees izappe he asappe sintha baggara issi addey booththa mayo may7di eqqedes

hayssan issi kaamey dees he kaamezikka kundi woykko wullidi gendereti uttides izappe sinthe baggara issi adey eqqe dizayssas toybetees he kaamezi wulli shekka menthida woykko kundirsida mithikka ichi uttides

issi asi uttides izakka macashekko iza mayda may7ozi garsera booththu gidishin qoodhesoranne kushesora gammo dungussay wodhdhidayssakko izakka be kushen qaala dhoqsizayssa woykko ingilizathora maykrofoon geettidayssa oykkadus

Hayssan daro asati issife uttidettes istafe sinthera diza asatappe issinasi be kushe baqqishe dees guyera diza asatikka daroti baqqishe dizayta gidishin sinthera do issafe ha baggara doo addezas mayosa bolla qoodhezan woykko tirazan gis temisiley dees

hayssan daro asati issi petethan uttida istafe sinthera dizasatappe issi naazi aawa woykko guuthu caal bessidayssa gidishin izikka bi kushe tira bolla idimmidi be xambaro be tira bolla essi wooththides

Asati be sinthan xaraphe woththidi iza yuushoza googe aadhdhi uttida istafe hani baggara woykko oshicha baggara diza asati issi mala may'o may'dayta dishin hadirsa baggara dizayti dumma dumma medho may'da.

Hayssan daro asati deettese shin izappe sintera diza issi addezi tishshi giidi woykko lo7ibeettes yaaddezikka buuchey garsera doledayssanne siide garsanka dolidayssakko izikka liphera goykko ayfesora guuthu daamatanada gi ekkidayssakko.

Hayssan uttida asati daro gidishin istafe sinthera uttidayti heedzdzukko istafe heedzdzatappe giddon uttidara macanne diirara dizayti nam7ati attumakko istafe heni baggara woykko oshichara diza addezi qoodhen gammo dunguza yeggides.

Haysan daro asati shiqetidetes he asatika ka'ishe lo'o lo'o ma'o may'idi woyko seletidi detes asatas gede gido baga bishin daro c'uwa woyko shara malatizayiysi salo dendishe dee'es.

Hayssi kaathazi solo getetizaysa gidishin izika metettanas gigi utidayssakko. Iza bolla Ashoy muc'cetidinne inchetidi ha baggara qoletidees gidishin gede bagara qaye ashoyikka muc'ceti utidees. Bollaraka phuphulle woxeyikka qoletidees.

Hayissani ichashu assati eqizda, isit urratikka addeko. Istape guye baggara demibyi dishini isita demibaza guyen hathayi eloyi wiyiko abayi desi abazape gede pinthani muthi desi

Nam'u asati detes isay ade isay mac'a isti nam'atika nayti woyko biro dizayta woyko biro nateti gidishin isti mishira woyko mishiran machonne ade gididi eketanas gigitidayta maletes.

Hayssan addey eqqides.izika be kushen mole oykkides.he molezikka Arbaminche abban abbayaninne camo gettetizayssan bettizayssako.he addezi gixxo githezi woyko surezi sule mayne duxxakko.

asati issife shiikidi ichida isti ichosozikka oththe gade woykko denba bula gadekko istafe guye baggara shaaray gede zuma bolla oykki uttidays dees istafe issadey ichchidi hu7en booththa qoofe woththides

Hayssan demba gadezi dizaysa gidishin he gadezanika oydu shuchati deetees. He shuchchatappe guyera nam'inne sinthera nam'i dizaysa gidishin, sinthera diza shuchchata bolla asi uttidi guyera diza shuchchata bolla dhoqqu giidi asi be zokko shempisizasoko.

Issi macashiya miiza garsi gelada miizi maatha shidawus iza maathiza miizay medhozikka zo'okko izis marazikka izi sinthan eqqedizayssa giishin marazakka be medho goykko be mala zo'o yeladus

daro asati gammo dunguza be hu7en wothidinne be bollara garsen quma7i may7idi deettes istika oge kumidi ogera hantishe dizayssa gidishin issi addey daro guchcheta gurba woykko yeechen essidi tookkides

heneranne hanira keeththi woykko soy dizayssa gidishin gede sinthanka issi keeththi dees he keeththata giddora kunenne aadhdhanan waayssiza ogey dees izappe gede qasse sinthara diza salo medho qaalamen garsara gurfettidi bollara boothtchan gorfeta keeththi dees

Kehippe ordonne modho gidida moley ichides isseka hayqqidayssakko gaasoyka moley haaththefe geesh kezidi daanassinne shempanas woykko shempora diidi aqanas peyanas dandayenna.

hayssan keehippe lo7iza woray henira doli dizayssa gidishin mithazikka hangaridi cellidenne wochanas ayfen ufaysizayssanne asa guuge woykko asa kaa gelizayssakko izappe sinthe baggas demba gidishin gashe maatay dolishe dees

hayssan issi asi eqqides izikka adde woykko attu ma ase gidishin ayfesora keeype lo7izanne aarise gididayssakko izikka be kushen shuchchu oykkides izappe goye baggarakka dhoqanne zaallati bessi duge qolettana giza shuchi dees

Daro macati issife shiikida istika be dere woga bessiza woykko qoncisiza may'o may'da isti be u'a dadisidi guye zarsi qachida lipheza bollaka dishkko doshuk doshkiza miishe qachida.

Ayssan daro asati deettes istafe baggayti duge ziqqa woykko shoore dizayssan wodhdhe eqqidayta gidishin heedzdzo asati geeshshan gannara diza ogen eqqida shooran diza asata millera gita piisay woykko afu wollara goggiza haaththay dees

Hayssan worey dizayssa gidishin woraza giddon adda gitatidinne dhoqu giidi he ha hangeti woykko ballati dolida mithatinne garsera buro doliza gashe gashe maatatinne cilillanne guuth woykko gina gidida mithati deettes

hayssan daro asati eqqi dizayta gidishin istafe issi addezi attishin hankoyti be hashe bolla woykko be qoodhe bollara gaammo dunguza qolle woykko gaammo dunguzay gashere dadettidayssa duge yeggidi eqqida

Hayssan nam'u asati booththa may'o maydi deettes istika asho ancishe woykko asho muxishe deettes ista melerakka keehidi moodhetidanne woykko booththa asho geeshshara may uttida asho gaaphettides.

Hayssan de'iza woykko diza oyddu hasatappe nam'ati gashe naa woykko guuth yidhana gidishin nam'ati ista yelida aayonne ista yelida aawakko istafe aayya be kushen guuthana idimmin aaway be millen essides.

ichashu asati eqqida istika issa hayssara ha sho yketidi eqqida hessika isti be giddon siiqetizayssa woykko lagge gididayssa bessees istafe issinazi keehi adusse kushin garse wodhdhidi istara gina gidi eqqides

issi asi woykko issi macashi zo7o miizi maathashi dawus izakka be kushen iyee same woykko maathiza miisha oykkada bollan issi kushan woy ushichcha kushan miiza dantha dafash woykko maathashi dawus iza sinthanka marazi eqqides

Daro may'otanne dumma dumma ayfaayfeta bayzeza keeththi dees keeththaza zoononka ba yizos giigida may'otinne dumma dumma maxetidinne issi bolla shiiqida ayfaayfe qommoti deettes istika bayzettana shiiqi uttidaytakko.

Hayssan hezhzhu asata missiley bettes hezhzhu asatikka be sinththa ha zari. Isitappe giddora dizayssi be kusheza dhoqu histtidi biradha poqi wothidayssa gidishin hen bagara xelidi mile bagga ali uttidess.

Haysan daro asati issi sohon geli dizayta gidishin istappe gidora gede asi hantizasoyka dees. He asatappe issi bagara uttoytan sinthara nam'u mac'anne hanoysan qase addey bicha eqida.

Hayisan asati betetes histappe issay macca adde gin daro eretuasashin behueza dadidayisato qachi qachi wotidi guye sinte he ushachi ha hadirisi zarisidi ba huphe bola hayitan tora kamidi yegi wotides.

Hayissani oyiddu assa misileti bettesi isitape issoyi atuma na'a misile gididi gashekko, he atuma na'a misileyi dorissa qodheni woddoro athidi oyikidesi henira qasi macca nayiti dizara misiliya be kushe salo denitha wothadusi.

Issi adde misiley guuyera eeqi dizayssa giddishin iza milera ye betiseb cewota gettetidi amaraththora xaafey dees hiissa guussay nu qaalara shiirishin soo asa kase guussukko.

hayssan nam7u asati deettes istika issay tophiya biitta kawo abi ay mede gidishin issinazi hara biitta ase woykko faranjakko istafe guye baggara woykko ha diirara tophiya bandiray qaaphettidi coolinte malatas beettees

Hayssan issi kaamey eqqi dees iza accan lanqen daro biratay dizaysa ,gidishin birataza kaameza bolla kessiza caaniza asatikka deettees,ha biratazikka neettiworke oothanaw maaddizaysakko.

Nam'u asati woyko nam'u addeti maaburate woy koronte geetetizamiththa woyko tuuqeza bolla kezi bishe deetees. Istika hessa bizaysi, iza aathiza woyko maaburate shubo aathiza shuboza tukkidi lo'ethanasiko.

Haysani henira hanira alidi asit issi Baga woyko issi bolla be sinthe zari dizaysa gidishn istappe gede guye bagara maata mala woyko cililo medhoni oosetida miishiy desi. Istappe issi adezi waraqata xaafishe woyko nababishe desi.

Hayssa soozan heedzdzo asati beettetes istafe nam7ati zo7o may7o may7da istafe qasse essay kompitere be kushen oykkides izikka oyde bolla uttides.

issi addey eqqides izikka bewu7en booththu birata maliza qoofe woththides hi qoofiza kaqozikka issi baggara woykko ohicha baggara haytha bolla wodhu uttides izappe guyen dumma dumma maaurate getettayssa woykko koronte geetettayssa giigissiza woy lo7ethizasoy dees

Issiyaddey be hu7en qoofe woththides he qoofezikka booththa mero gidishin qoofezas kaqoy issinazi haythe bolla aadhdhin isse qasse qoodhen duge gakkidi aadhdhi uttides izappe guye baggara dumma dumma miishati deettes

Keehippe aaho ogey gede ooththettidi bidayssa dishin ogezappe he baggaranne ha baggara keeththinne dumma dumma koronte woykko maburaati geettayssa efiza shubozi qashettida biratay eqqidi iza qachanas tuuqe woykko tuussa mala gididays dees.

issi addey hayssa soozan eqqidizayssa gidishin izikka be biradha biradhara gaagis woththides duunakka pooqidi haasayishe woykko be qofa aaththishe dizayssi eretes izikka buuchey dolidayssa gidishin qanxisidi guuthu gashs woththides

heedzdzu asati deettes istafe issi nazi beto bolla uttides issi ay oyde bolla uttides issi nazi eqqides hena heedzdzu asatappe nam7ati bollara zo7o may7o mayda issi nazi oyde bolla uttoyssi be kushen kompitere oykkides

Hayssan issiso giddon asati uttida istafe baggayti be sinthan kompitere woththida hanko oyti qasseka waraqataka woththida gede baggara ha aali issi addey uttidayss gidishin iza sinthan tophiya bayndiray eqqides.

Hayssan heedzdzu asati dizayta gidishin istafe nam'ati booththa mayo bollara ma'in issinay guuthu toocetho giidi zo'i ekkidayssa may'adus istafe issinazi issinazas woyto woykko mogoto immishe dizayssa gidishin hankora haasaashe dawus izakka macayokko.

Hayisan abayibetdaysa gidishin abazape habagara woyiko hezu asati eqida isitika atuma woyiko ade gidishin gede bagara worayinee kehipe ciliza mithi betes

Haysan hedzu adeti eqida istika police woyko danako isti mayida mayozika issi medhoko isti mayo mayozas qomozi karethiko isti wothida qofeska karetha qofeko

Issi bedethan asati geluttidi issi keeththa giddon sinthe be sintha ha zaaridi be sinthan eqqidi asi ista tamarsizayssa xeellishe woykko ezgishe deettes tamarsizadey misileza giddo gelorenna shin tamarsiza asi dizayssa mala eretees.

Hayssan asati keeththa millen dumma dumma iita bati woykko buurati shiiqidayta kessishinne iza giddon eqqidayssi beettes istafe mile baggara issi keeththi dizayssa gidishin guye baggara qasseka hara hara miishatikka oosettishshe deettes

hayssan daro kaameti deettes he kametikka issiso gelidi eqqida istas medhozi daro baggas booththu gidishin sinthera dizayssinne zokko woykko hu7ezan kaara baggarakka gide zooro zooro mala gididi booththa giddon zo7o medhoy dees

Oyddu asati issippe eqqida isttappe nam7ati markka waraqaata be kushen oykkida hankko nam7ati isttara mela eqqida istta giddoppe issiniya maccakko iziska hirkki mayozi bollara boothu gidishin xeerara zo7okko

Issi kaamey dees. He kaamezika oge baasiza kaame gidishin, izi oge baaso bolla woykko gadeza dembbaso bolla dees.izi guyen eqqosozi keethi keexettishe woykko doomettishe dizayssa gidishin,hen eqqidi bollape gada baasishe dees.

Hayssan hani baggara ogey gede googe aleday dizayssa gidishin ogezappe gede baggan asati shempidinne izan carko ekkizasoy woykko keehippe lo7idi oosettiza heeray beettes. Heerazanka cillila maatatinne cillila mithati deettes.

Hayssan karetha medhora abruhot layburer gidi xaafetti dizayssa gidishin hessa guussi woykko layburer guussi nu qaalara tamare nayti gelidi be eratetha dichchizanne dumma dumma maxaafati shiiqi uttin izappe ekkidi nababiza keeththekko

hayssan keehi aakkidinne denba ogey dees izappe sinthe baggarakka lo7o keeththi he aalli dees he keeththazaska duge tuussa mala gadizan woykko biittazan eqqida oyddu tuussati beettettes

issi gita keeththi shuchche boosettizayssi woykko pooqe geetettidi xeeygettizayssi dizayssa gidishin iza zoonon asati eqqeda izaska ha baggara woykko sinthara zoonoza baggara iza pude dartisidi oykiza tuuqe geetettizayssika daroy dees.

Daro keeyppe lo7izanne gita gita gidida keeththati deettes izappe garse baggara guuth woykko gash bessidi zo7o medhon gorpettida keeththika dees keeththatappe mila baggara mithi yuuyadhano deessa gidishin mitha guyen cillila maatay dees

Keype lo'iza keeththi issi sora gede daridinne oykettidi dees he keeththaza millenka daro kaameti deettes he keeththaza sunthazikka pooqe geetettidayssa gidishin izikka irki ducappi biidi pude huye gakkana booththa qalamen gorpettidees.

Hays San ichasho asati dizayta gidishin istafe issi naya macakko izakka qese maynne duuxa mayo maydaru gidishin addeti kumetha may7o mayda he addetappe issi nazi karetha may7o maydayssa gidishin iza milara qasse dizay pollo maydees.

Haysan daro woyko duma duma miishati dizaysa gidishin istape issinazi aakimeso asay aakimetanawu woyko hargidi biidi shempi ekanas giigida alga geetetizaysa woyko zin'oso woyko indako.

Hayssan hedzu asati dizayta gidishin nam'ati eqqidanne issay uttides uttidayssika be kushezanne be tohoza carqara goozetidi woyko qashetidi uttides qasse eqqo asati iza oychishe woyko daggami mishetishe xeelishe de'etes.

Hayssan issi asi dizaro gidishin izakka maccako, izippe mille bagaarakka zo'o saaxine mala woykko dumma dumma miishata oykizaysi dees; izakka laxana bollara mayidaro gidishin laxanazas xeeran wodhdho xilatazi salo mala medhoko.

Haysan daro asati eqidati be garsan mata lalida ika qase daro laletiza ufaysa galasanne asati harasoppe gam'idi soho asara gagana yiza wode gagana yishin ufaysa qoncisanas othizaysakko

Haysan diza asati be kushen waraqata oykida ,ist be sinthanka dabbo getetizaysa woykon ukethi eothida iza baxanas ehida mashazaka iza bolla wothida, dabozika woyko ukethazi guuthu giddora tamay min meli besidaysa woyko micisaysako

Issisoo keehippe lo7izayssa gelidi daro asathi deththees; isththikka hiniira hiniira hee haa be sinththen issay issa bolla zarisside uththiday7itha gidishi isththepe sinththen giddora gede cililo miththa mala cililidi keehippe lo7iza miishshi dees.

Issi macashiya uuttadus izakka ba sinththan dell gidi xafettiza kompitere oykadus he kompiterezas medhozii kareththikko iza be huphpha warcci gizayssa duge pxada yeda woththadus.

amaratho qaalara yehixaanati dingeteynna medahaaniti beeti geetettis xaafettidayssi dees sikagamothora woykko nu qaalara guutha nayta woykko gashe nayta qofenna gakkida harge dhaley keeththe guussoko

ichasho asati issison eqqi dizayta gidishin histafe isseniya gashe woykko qanthinne le7ekko istafe hankoyti qasse nam7ati adde gidishin heedzdzati macakko macatappe hadirsa baggara dizaara guuthu orda bessala

Hayssan diza asatappe oyddati oyde bolla uttida isti utto oydezikka keeththachan dizayssa gidishin guyera zokko shempisoso woykko zemposoyka dizayssakko istafe nam'ati gaccinona woykko yidhana idimmida.

Issi asi puttides izikka aakimekko izi betira bolla ingilizathora istatoskoppe geetettizayssa yeggooththides be hu'e bollakka aakime qotetha qoofe woththides garsera izi mayeska aakimey mayza mayokko.

issi macashi uttadus izakka bi ho7e goozadus qasseka bi som7o tuchcha woykko som7o bolla woththizayssa kessada buuchche bolla wothadus izakka bi sinthan warqata wothada ha ceellawus

Haysan asiyne kethiyi Bettes asati ogera hantishe dizata gidishin istappe gedde bagara keethasi dese. Keetha zoononka issi asautti dizays gashera beetes. He keethazika banke keethi woyko birra woththiza sookko

Hayssan daro asati dizayssa gidishin isttika ba sinthi ha zaaridi yishe deetes isstape issi issi nayti miththa puute oykidayta gidishin miththa puuteza tookidi woyko tokana ollaza kessana marcco oykida asi dees.

Haysan aaho demba gade woyko oge haara beetizaysa gidishin ogezape oshicha milera qase gashe gashe issiso shiiqidi woyko guutotidi doliza maatati deetes qase izape gede hadirsa bagara keethi beethes.

Issi adeyi kethe kethishe desi izikka mithaza olani esidi mthaza misimarera shocishe woyikko torigishe desi izappe gede bagara mithi dolidi acca woyikko hanigera laki utidesi

Hayissan eqida daro asati dizayita gidishshin istappe sinththara dizaytikka ba kushshe tra bolla idimida he idimozikka he asati kayotid woyikko wozinay meqin mishshetidi mishsheteththan be mishsha qoncisse dizayissi bettes

Daro asati be sinthe ha zaridi eqida ista gidon keehidi ada aaho kunthidi woyko bena loythidi diza mac'atika deetes. He mac'ati beyizayti nam'ukko.

Issi keethi ha Ali uttides izappe sintha bagara issi le'e gididi sulera aduse nay hantishe dees keethaza zoononka bittay shiqidi doreti woyko duleti uttides

Hayssan buro oosetishe diza keeththe besses. Pude keeththeza achche kezi biza keela keela malay woykko oosetidays beettes. Keeththezikka ooraththi oosetishe dizaysa daape ha baggara cililo carqqan qasheti uttides.

Issi macashiya beettawus izaka hanira hara asi eqqidayssa kushe ha sugashe dizaaro gidishin henira izi kusha issi nayzakka hara asi guye oykkishe dees istafe gede baggara haaththey demba gadera guutha shaafa kessidi goggishe dees

hayssan diza asatappe issi addey sinthadhi eqqides guhenera eqqida asati nam7u yarkanebe sinthan wothida he yarkanezikka issi medho gidishin medhozikka cililo woykko maata malakko issi addes sinthadhi eqqidi gede ista aykko tamarsishe dees

Hayssan daru keeththati bettettes keeththatikka issi sora zooron keecetea gidishin keethtchatas qommozikka woykkoyssi keeceto hanotazikka issi malakko isti gorpetida qalamezikka issi medho gidishin bollara zo'onne garsera booththukko

daro lo7izanne celila gidida mithi dees he mithazikka festale woykko lastiqa giddon toketides he lastigeza medhos kareth gidishin karetha woykko lastiqa giddon biittay komin biittaza giddon mitha putes doleshe dees

shuchchi woykko acey qolettidi kumi uttida denbay dees izikka gede sinthe baggara mithi izapfe qase gedese lishin keeththinne adda gede haassize lishin dhumidi gada oykki uttida shaaraybetees

hayssa soza darwasi gelidi eqqides izappe issi addey sinthera dizays be ho7en dunguza be hashe bolla dunguza yeggidi kushenka saate aaththides iza milera issi macay dizaara be som7o gooza dadawus

hayssan daro asati issiso woykko issi keeththa giddo gelidi dizayssa gidishin istafe sinthera dizaytappe issi nazi aarise kaype lo7izayssa woykko paaranjako istafe qase milara dizayti wurikka kumeththa mayo maydayta gidishin hankoyti haabashakko

hayssan diza asatappe ha baggara diza addezi uttides. izappe gede baggara issi naazi macay uttidare guyen eqqides eqo addezi karetha may'o bollara maydayssa gidishin ha baggara dizayssi booththa mayo maydi uttides.

Hayssan diza asatappe issinaya maca gidishin hankoyti paydonka isti ichashu gididayti addekko ista gaagita mayozanka gaammo woga bessiza woykko gaammo dunguza geetettizayssi wodhdhidi woy dadettidi dees.

Haysan daro asati issi bola shiqidi dulata otidaysi betes hiti daroka hu'e dichida mac'atane hanko atumatara detes ha atuma asati karetha mayo maydayta gidishin he asazepe sinte bagara ha hanli utida ichachu asatika betetes.

Asati anitishshe de'etes issiti atizza sohoyikka soppe oyikko keththa giddoppe ke'izzi yishsha de'etes issiti dugge wodhdhizi ke'anna malla dhoqqu giddi yedhi yedhizza wodhdhidha sohoy oseththizayisakko.

Hayissani uttida ichashu assati dettesi. Initika uttoyisi piridde kethe gidoyisi eretesi. Piride kethe gidoyissa erisiza duma duma malatatika dettesi isitape mile baggara tophiya bandirayi detesi.

Haysan hedzu asati dizayata gidishin isiti dizaso woyko pirde kethako istpe sintha utida danazi ha ali dizaysa gidishn qase ha bagara polisey gede alada eqadusu

Hayssan assi uttiza uththe woykko oydde gethethiza bethizayssa gidishin he oudetjikka payddon hezzukko isthikka guye gedde assi be zokko shemisidi woykko zempisidi uthiza uthethasora dizzaythakko.

Hayssan ichashu asati eqqida istefe nam'ati caala woykko gita gididi adde gidishin hanera qasse nam'ati eqqidayti nam'ati maca issay adde histi heedzdzati karetha mayo may'ida.

Hayssan daro asati dizayta gidishin istika be sinthan waraqata kessi woththida he waraqatazanka xaafidi be siyiza qofa woykko bezaadhiza kiittaza oykkishe deettes hessa isti oykkizayska asi be hu'en woykko aymoron bicha si aggidays elle balettizayssa daafekko

Hayssan beettizayssi amarathu qaalara yefederaal kefutaynna pirdibeeti arba minc maikel giidi caafeteyssa gidishin nu qaalara federaale dhoqa deetha pirde keeththa arba minc kataman dizayssa guussokko.

hayssan asati eqqida istika qoodan oyddo ase gidishin istafe nam7ati macanne nam7ati attumasekko nam7u attuma asati ha baggara woykko sinthara izayta gidishin nam7u macashati guye baggara deettes

Daro hgitanne bayra bayra gididasati eqqida ista sinthanka zo7o medhora diza miishi qashettidi ogeza tuccu uttides istika he tucco woykko qasheto miishaza qanxishe deettes hessa guusska oorathi oosite miisha anjiso guussukko.

Hayssan gede saaxine mala oosettidi ha aali uttida uteththasoy dees izikka pirda daynna uteththaso woykko pirda keeththan diza uteththaso gididays eretees izappe sinthe baggarakka geeddaro miishaykka dees.

hayssan daro asati woykko pooliseti woy daanna geetettizayti yishe dizayta gidishin istafe sinthera qasseka heedzdzu kameti yishe deettes he kametappe nam7ati nam7u toora dizayta gidishin issi naya woykko biddon dizaara oyddu toora dizaarukko

Daro asati eqqida istika bukshen marka waraqata oykkida istafe guye baggara mithi paapay mala ayfe ayfidi dees iza achchan qasseka guyera keeththa birday birdetti dees

Hayssan oyddo asati deettes istika bekushin woyto woykko imota oykki utteda issaystoykkidayska issi asas immanas woykko izi lo'o ooththidayssas minna gooba yeleta izaatho daggidi boncho woykko minetetha qofa imishe immanasko.

Issi kamey izas bota medhoy dizaysi eqides izas suntazika aysuze getetizaysakko iza bola pude asati garsan eqidi madabara kumidanne madabara pac'i dishe qashetida mishata imishe detes bolan eqida asatika ekishe detes.

Ha misiley qoncisizaysi woykon besizyasi kehippe gittane aho gidiza gosha soni issi bitaney nam'u kacama boorata waxidi goyishe dizaysa ha misilezi qoncises

Hayssan issi kaameynne daro asati deettes he kaameza bolla heedzdzu asati kezi yeqqidayta gidishin garsen gaden qasseka hara daro asatikka beettetes gaden diza asati pude akafara ekkida ekkide istas buura yeggin buuraza bolla doyti gu'e kaashshyedeettes

Hayssan ichasho asati deettes istika pude kezizay issi addeynne bollan eqqida oyddo asati deettes isti eqqidasozikka kaame bollakko he kaamiza sunthaska ayssus geetettizayssakko he kaamezikka daro miishe caanidi bees.

Hayssan daro asati dizayta gidishin isti dizasozikka acenne shuchchi walaketida oge woykko sookko istafe ha baggara dizayti maata giddon dizayta gidishin heenira dizaasay diza sa maatay du'a isti wurikka buura denthishe deettes.

Hayssan diza asati akaafa be kushin oykkidi maatay gaden doloyssa denthishe woykko qanxidi diggishenne be heera geeshshatetha lo'ethishe deettes essa isti ooththizayssi ista heeran diza iitayta miishata denthidi dhayssanasko

Hayssa diza asati be heera geeshshateth nangishe deettes istika issi bedethan kezidi be heeran diza buuraza dumma dumma gudulata xuratanne hara hara iita bati wodhdhidayssa pittidinne woykko piciridi denthishe deettes.

Haysani hara gede computere oyki utida Adey beetizaysa gidishn sinthera issi adeyi bootha qope bo hu'en wothid waraqata be kusheni oykidi Computera oyko adeza sinthan eqides, izappe gede bagara qaseka oyde bolla utida asatika detes.

Hayssi miishezi payda woykko nashonal ayde geetettidi ingilizaasora xeygetees izikka maaddizayssi issi asi tophiya ase woykko tophiya yeleta gididayssa shaakanassinne izi dizaason iza bessikko asi eranaskko go'zzay.

issi addey be ooththiza miishe woykko komputer gizayssa sinthan uttidi izan aykko miishe xaafishenne izappe nababishe dees iza millerakka nashonal ayde woykko payda matoqa geetettizayssa misiley qaaphe tuuttides

Hayssan issi sora gede daro asati eqqida ista giddon nam.u macatikka deettes istafe goye baggara nam.u hasa misiley qaaphettides tophiya bayndiraykka he misilezas nam'u baggara kezides.

Issi addey issi kushe piddi histidi,ayko miishe malatishe dees. Izika hanko kusheza pude xaaxidi shuphpha garsan he kushara waraqata oyki uttidees.

Issi adde eqides izika botha mayo matizayisa gidishe iza mayo bola gisite missile deasi izappe guye bagara qase daro asati gede adhidi detes asatu sintan cilila miti dizayisa gede qase hasi xelishe dhumay betes.

heyssan eqqida asata giddon issi macay dawus, izakka be hu7e cilillo mala goossera goozadu woykko qachadus iza qasse eqoyssi ha baggara haataypishin heedzdzantho bollakko izi millara issi addes eqoyssi tophiya kawo abiyko

hayssan issi addey eqqidizayssa dishin bollara booththa may7o may7di qoodhesora guuth pooqi bessides izas garsera woykko gaaththara diza zo7o mayoykka gashshera qoodhe ginara bettawus izikka be ween qoofe woththidi eqqides

hayssan nam7u asati beettizayta gidishin istika issa hayssa bagga be sinthe zaaridi haasayishe zoretishenne qofa laamettishe deettes istafe issinazi beto qacidi be gulbate be kushera oykki uttayssa gidishin issinazi issi kusha mile bagga yeddidi zempoti uttides

Issi addey eqqides izikka be duunaso qaala dhoqisizayssa woykko ingelizaathora maykirofoone geetettizayssa shiishshidi haasayishi dees izappe goye baggara tooce medhoynne cililo woykko maata medhoy diza qalametan oosettida miish dees.

Hayssan gaammo bayra woykko gaammo cima geetettiza gaammo dere heemmiza asati deettes he asatikka gaammon deiza kase kase woykko mayza ma'eppe yida wogati yeddontanne dhayonta mala ooththishe he wogati aggi guye yeletas aadhdhana mala minisishe dizasatakko.

Isan daro gaammo bayra woykko gammo woga bonchisizanne gita gita gidida cima asati deettes istika gaammo woga may'o maydizayta gidishin be kushenka gaammon dumma dumma yooti woykko oshshatinne olati dendishin irxisizanne iginthiza maata oykkida.

Haysan daro asati shiqidi dettes istape issinozi uttides guyera dizayti eqqida uttida adezi kompitere oothishe dees. Guyera hara adey qaseka be othisanaysa oychishenne be qopa izas yootishe dees.

issi asi uttides shin izakka macako iza be duuna woykko be buche bolla be kushe wothada be sintha woykko be ayfeza ha zaarada uttadus izippe guye baggara iza guye dhokko gaada zempotiza oydeynne iza guyen qasse bandiray dees

hayssan asati issiso geli utidayita gidishin istafe gede baggara tophiya bandiray dees tophiya bayndirazaska heedzdzu qommoti woykko qalameti dizayta gidishin izas giddon woykko zokkoza bolla xoolinte malatay dees

issi macashiya uttadus izakka be haythen worqe aaththadus izippe ha baggara heedzdzu qommonne oyddu qommon gorfettida woykko misile kezida miishi dees.

Hayisani daro poliseti eqida isiti eqidasozika woyikko gadezikka demibba gade gudishini issitappe guye bagara keeththi deesi keththazi buro keththetidi boka cadeterena woyikko meshsheterena hayisikka oraththi gidoyisa beesesi

Daro asati istika pollise woyiko danna gididayiti issi soon uttida istappe daroti issi mala guthi bottanatho gidayisa mayiddayisa gidishin qase issi issinati pollidinne masarati ekkida mayo mayida.

Hayssan issi keeththi henira haa aali uttidayssi izas zoonoz woykko sinththaz haa halidayssa gidishin garssera bagga gaththo sanththe woykko cililo qalamen bollara qasse booththa qalamen gorfetides. Iza sinththankka daro asati uttidaynne eqqiday deettes.

issi addey aafo woykko keela mala bollara kezishe dees izikka karetha gixhe gixidi issi kusha duge keelaza bolla dartidi pude kessa bolla dees izikka bollara mahome ozi salo mala medhoy dizayssakko

nam7u pooliseti woykko daannati eqqida istafe guye baggara issi addey bootha may7o may7di be duuna be kushen oykkidi eqqides dey adi qowaddeza mile baggarakka haraddey kabe ache bessi eqqides

Hayssan oyddU asati eqqidizayta gidishin istafe heedzdzati be hu7en qoofe woththida. Issinazi qoofe wotherennashin sinthera eqqida maccay hashen aykko qommo miishe qachishe woykko aaththishe dees.

Hayssa nam'u asati uttida istafe issinazi be biradha biradhara gardidi woykko qaccidi waraqatay dizayssa bolla woththides be hu'enka booththa qoofe woththides heenardizayssi qasse dhokko giidi ha ceellishe uttides

asi dayti issife heedzdzu gididi eqqin issi asi ista achan uttides izikka be qoodhe duge ziqqi histi woththides izas qooriza bollakka xillata malay qasheti uttides

Issiyaddey poolise woykko daanna geetettizayssi dizayssa gides shin izikka mayda may'ozi asay olason woykko bebiitta ashshanas marshetishe mayza may'ozakko izappe mille baggara tophiya bayndiray qaaphetti woykko mitha bolla kaqeti uttides.

Hayissan daro asati sinththera eqida garssenkka issi nayi uttides .he Nazi uttidi nababizayissa be'iddi hanikko eqi asati yidi mina gooba yeleta nee malayi nusi daro giderenni gishshe bonichchishshe woyikko minththethishshe dizayiss eretees.

Issi adey woyko issi away utides izika hu'era bo'a ehiza baqanara woyko shagalasora ordi aki ekizaysako izi liphesora tishama gidishin issi haythezi ha ali dizaysi betes gede aloydi betuwase

Daro gittanne wolqqama gidida asati issi keththe kuumin uuttida ista giddon sinththera diza addezi aada babisiza wolqqamakko izi mayida mayozii maata mala woykko ciillili besizayssa gidishin ayfesozii xellishin yashizayssakko

Hayssan daro asatti dizaytta gidishin asatikka keehippe loiza mayo koyisettidii woykko seelletidii kezidayttakko isti mayida mayozikka boththa mayo gidishinkka iza bollakka tophphiya bandiray malatiza medhoy dees.

hayssan diza asatappe oyddu asi sinthyade eqqida istika be kushen kartoone oykkida he kartoonezikka nam7uy bollan garsen giidi gophetu uttides iza oykko asati oyddu asekko

hayssan paydon ichashu gidida sati uttida istafe oyddati issi oyden uttidayta gidishin issinazi bees dumma oyde ekki uttides oyddati utto oydezi adussenne gita gidishin issina berka utto oydezi gashekko

hessan daro asati gaammo woga woykko gaammon diza seeraza qoncisiza parazo togidi yettes hessi parazozikka kase wode asati beni olan xoonidi olazosa bishe togidi bizanne ola xoonidi aggishe togidiiza togaza bessizayssakko

hayssan nam7u addeti uttida istafe issinazi tophiya kawo abiay ayimedekko ha baggara qasse uttidayssi hara asekkoshin nam7atikka mayda mayozi issi medho woykko issi malakko issiti uttida oydezinne issti diza keeththazi keehpe lo7izayssakko.

Hayssan asati beettizayta gidishin istika paydon woykko qoodan usuppunko ista giddofe ichashati adde gidishin issi naya macakko amacashiyakka addetappe woykko attuma satappe guye baggara dawus

Hayssan daro asati issisora gede uttida he asatikka be towoto garsan haaththe pompora tuccidi woththida heyssatappe daro baggazi adde woykko attumas gidishin guuthati macaykka deettes

Daro keeththi issi sora pude keexettidi ha ishe dees he keeththazikka buro keexetetha bolla dizayssakko mithazi eqqidi torgerettidi deeshin bollara kaaraykka wodherenna boqaykka mesheterenna.

hayssan daro asati eqqida istika kumeththa mayo maydayta gidishin ista giddofe aadhdhi aadhdhi gammo dunguza woththida asatikka deettes sinthe baggara eqqida nam7u addetappe issay ha aalidayssa gidishin issay gedaalides nam7atikka be kushen maata wykkida

Hayssan daro asati utti dizayta gidishin sintera diza heedzdzu asatappe nam"ati be ayfe bolla manaxere geetettizayssa woththida istafe issi addezi salo mala may'oyssi wothontta uttides. izas hu7ezikka tiishamakko.

heedzdzu asati deettes istafe issinazi dhoqo gi uttidi haasayishe dizayssa gi dishin issinas betera bolla kushe idimmi uttides henera qasse dizayssi bi kusha idimmerenna shin dhoqo giidi uttides dhoqoge uttoyssafe hener dizadeza hu7es bo7a woykko issikey wuridayssakko

Hayssan daro asati eqqida isti wuritikka issi mala may'o mayda gaaththaraka kareethth geeshshara woykko bollarakka kareth mayda istika bees kare dere asata woykko paaranjatakko

Haysi mishezi kompitere getetes izzika daro asa wolqan woy asa huphen woy asa eratethan othetishe daro sate ekanaw danda'iza mishata gutha saten elera othidi asas imanas dandayes

Ha tamariza kefiliy geli uttida. Isstika na''amu kifiliyan uttidosona. Heeni baqgara dizzayta sinttan issi astamaree dizza issi beetees. Haanira qasse woyko oshicha millira dizzayta sinttan beetti asi.

Hayssan daro kaameti dettes istika nam7u tohoy dizayta gidishin istasika sunththayka bajjaje getetes.istani canetana bida asati ista milers pude yizaynne gede alid eqidayti detesi.

Hayisan daro asati nne kameti dizaysa gidishin asati kamezan gelana shiqizaynne guyera gede bizaysi betes izzappe gede bagara diza botha kameza garsera wulaza woykon ibithaza issi Adey dhoqu histi oykides

hayssan asati issi betethan shiiqidi tukke uyishe deettes issi macanaya dendada tukkeza qoladanne pentisada istas immashe dawus hesseka bessizayssi gaammu wogan bayra asati woykko caala asati uttikko naatithati istas azazettizayssakko

Hayssan nam7uson kwwaaseka iza asati deettes istafe issina woykko oshichcha baggara woy oshicha milera diza asati maca gidishin hadirsa baggara ka ishenne woxxishe dizayti attumakko attumatappe cililo mala may7o mayoyssi be tooza laalli didee.

Hayssan issi kaamey medhoykka izas boothth gidin milera woykko dabbara gede zo7o medhoy yaafareti diza kaamey dizayssa gidishin izas hu7eza bolla woykko kaarazan kezidi daro asi kumi uttides garseraka gede zoonoza bollakka eqqidasatikka deettes.

Asati issiso gelidi uttidi zoretishenne be qofa issayssara laametishe deettes hessa zoorettizayssi woykko qofa laamettizayssi issi asas issi oohsoy berka ooththikko birshetontayssa woykko wurontayssadafe issi petethan maadettidi metoza birshanas

Hayssan daro maxaafa qommoti shiiqideettes maxaafata bayzizadeykka maxaafappe guyera eqqidi bayzishe dishin issi addey ziqqi giidi iza kusheppe shammanas ekkishe woykko oychishe dees hara hara asatikka shiiqidi xeellishe deettes.

daro asati eqqida isti eqqidasozikka dembanne aaho gadekko istafe guye baggara ha hizgidi woykko hadirsa millera keeththi dees gidoppe attin oshicha baggara gita mithinne cililay dees

hayssan issi kaamey dizayssa gidishin kaamezappe gaaththan diza issi addey be kusha geeshsh kessi woththides qasse hara asi geeshshafe gede gaath gelana zoona bolla eqqi dizayssa gidishin zoonan eqqu addezappe guyera kaabe u7e goozi woththida asi eqqides

hayssan asati beettizayta gidishin he asatikka woykko he naytikka kowaase kaasanchatakko isti heedzdzati issi medho mayo maydayta gidishin issi naazi istafe dumma medho mayo maydees istika issi bolla faydon oyddukko

hayssan asati maaburate woykko koronte geetettizayssa qachishe deettes istafe garsen eqqidi pude istas shuboza immizayssinne bolla kezidi bollan diza shuboza qachiza addey beettees

daro qommo may7oy shiiqi uttides izappe baggaysi gadan festale woykko lastiqe yeggi micetidizayssa gites shin baggaysi mith ekkidinne mithaza bolla qashettidi pude kaqeti uttides

hayssan sozanne daro yalaga nayti kuwaase ka ishe kowaase denbandettes istika muleti issi mala mayo woykko issi medho mayo maydayta gidishin bolla baggara diza may7ozi woykko issas shurabezi tophiya bayndira mala qalameppe woosettidayssakko

daro asati issife shiiqetidettes isti dizasozikka oge gidishin istafe guye baggara keeththi dees keeththazas mille baggara baggara tooce medhoy woykko qalamey gorpettidayssi dees asati eqoysi keeththazas zoonozanko

daro asati gannara duge be sinthe zarsidi woykko duge bagga alidi uttida istafe sinthera issi addey eqqidi pude istas be qofa hasayeshe woykko ista tamarsishinne istara zoretishe dees

daro asati issiso geledizayta gidishin istafe sintheranne guyera uttida asati deettes sinthera uttidayti be sintha pude zaarin qasse haara uttidayti duge zaari uttida sinthera uttida asati nam7u gidishin guyera utto asazi woykko duge aluutto asas darokko

hayssan nam'u dumma dummason diza misileti beettettes istafe issi baggara woykko ushicha milera dizayssi issi kaameynne daro asati beettettes qasse hadirsa baggara dizayssan keehippe paydon daro gidida kaamiti issi bolla shiiqi deettes

Hayssan gashe sohon haathey henira hanira teqetidi eellidi woykko abba mala kumi utidayssi de'es iza gidonkka daro asati gelidi meecetishe deettes istappe daro baggatikka atumakko.

Issi maca naya utatuse iza utosozikka shuca bolla gidishin iza be huphe bolla botha qofe withadus iza be he'eza duge dishkosada hen baqanara hani baqanara woyko hadirsa bagara woyko oshacha baqanara yedadus

Nam'u maca naytti detes isttikka be kushsan pompa oyki uttida istappe issinaya pompaza dhoqqu histada haththe uyasje dawus issi naya tuccafa tuchara oykka uttadus oykorokk ba huphen qope woththa dawus

Haysan oydu asati detes istape nam'ati maca nam'ati adeko nam'ati macati dirara dizayta gidishin hanko nam'u adeti gidon detes issi dirara woyko oshicha bagara diza macaya Gamo dunguza xaxa mayadus

Issi adey be daban mayo qachidi be zokko bolla korojo woyko borsa getetizaysa ba'i des be kushenkka popqla oykidi popazakka tucides iza sinthara kehipe gita woyko dhoqa pisappe hathey des

Bootha mayo mayida macatinne atumati detesi , issitappe guye bagara daroti eqi dishn sinthera oydati be toho bolla utida, guyera eqid issi macayinne issi adeyi qoope be hu'e bolla wothida.

issi kafoy dees izi dizasozikka wora giddo woykko maatinne mithay dizayssa gidishin iza suulezikka keeyppe aduse qoodhezikka suula mala gitakko iza medhozi karetharanne booththara walakakko

issi asi eqqides iziska maatumay macakko iza bollara mayda may7ozi karethikko iza eqqidasozan daro mitha haytheti qolettidinne boolumidi deettes guye baggara qasse cilila mithi dolishe dees

haylashoy be duuna ahoza pookidi be achche iggitaza bessidi ichi uttides izappe ha baggara haaththey woykko abbay dees izi dizayssi haaththeza giddo izi gelidi aqana malanne iza daana malakko

hayssan issi addey ichi dizayssa gidishin izikka bees issi kushe zara woykko hadirsa kushe zara be mayozapude qaari woththidi kusha nukki oykkides izikka hu7eykka buuchey poul medayssa gidishin medhora aarisekko

Hayssan de7iza issi macanaya bettizaaro gidishin izakka be bolla guyeraha qumaa woykko hashe bolla kaqa woththida may7ozi guye gede biidi carko bolla qaaphe tuttides izakka be kusheza nam7u kushezakka pude qalam7ada hashshe bolla wothadusS.

hayssan oyddo asati deettes. isti wurikka addekkoshin issi nazi hu'a dichidi guye zarsidi dadissi woththides. izikka hu'ezara macatho gizayssakko. izi may'o mayozikka zo'okko hashshesora hashesora booththukko.

hayssan daro asati deettes istafe sinthera beto bolla uttida oyddo asati deettes he asata ginan ista millera eqqida issi macashiya dawus ha bagga diirara qasse dizadezi beto wodhidi hantidi gede bishe dees

Hessan daro asati issisora gede zooretidi eqqidizayta gidishshin istika bees bollara mayda mayozi booththara guuth hara medhoy walaketi bessidayssakko istafe guye baggan daro keeththinne giddora giddora oge qanci biday beettes.

hayssan issi guuthu gitati bessida shuchi dees hssika nu qaalara zaalla geetettes hesi zaallazi dizayssabe garsera duge shaalloti bessida shooreykka dees zaallaza bolla gashe gash maatatikka dolida

Hayssan eqqida tamare naytti bettetes. Hesttikka be may'o woyko tamarezo may'ozara dizaytta gidishin histtappe darotti eqqi dishin hedzdzatti uttida. Histti uttida oydeza medhdhoykka santte woyko maaththa mala cililokko.

Daro tamaare nayti de'etees istikka mayida mayozi tamaareso woykko timirte keetha mayoko istappe guye bagaara issi asi utiiza issi oydey de'es he oydeza guyen qassikka issi maccay be qoodhe guye zarsada istta xeelashe eqaadus.

Na'mu sati utida isiti na'am'atika ade asiko atumako isita na'ata sinithanika maxapey des issinazi basithan de'o maxapa gatha poqidi xapishede'es

Daro nayti sinththwta ha aali eaqin issi addey istta sinththan hookidii waraqata xaafishe dees izikka be sinthan kompitere wothi uttides henirakka ha aalidi kushe iddimida addeynne kushe duge yedida asati eqida

Hayssani issi inda woykko issi macasiya komputere gidda issi oyiqa utasu .he kompiteresika paydda woykko nashinale matawukiya geetetetiza issa kesida woykko xaafida komputereko .izappe sintha baggan issi naya utada xafetashe de'awusu.

Daro asati issippe zorotti woyikko salifferti eqqidda issotappe sinththera diza issi awayi hu''eyi pulumidayissappe bee qoppe kessidi kushshenni oyikkides.izzikka bee qodhdhe bollara zoo mayo yegi woththides.

Hayisan daro asati gidon utida asata yushoza gogidi woyiko ista kamidi utida he asatika woyiko gidon diza asati ba kusheni woraqata oyiqidi xafishe nne hani eqo asati imoyisa loyithi xelishe dizayisa beses

Hayssan heedzdzu asati beettizayta gidishin hara millera istafe geeshshan diza asikka kushey beettees istafe issinazi komputer woykko nashonal ayde gizayssa kessiza miisha oykki uttides iza kessana qasse bida asati iza millera eqqidaynne uttiday gida.

hayssan diza asatappe macashshati ha baggara uttin attumati qasse hanko baggara uttida istafe macashati be sinthan araqata woththidi xaafishe deettes addeti isti xaafizayssa uttidi xeellettes

Hayssan diza asathappe nam7athi uththida; uththida asathikka waraqatha caafishe dizayssa gidishin eqqida asathi ekkanaas woykko isththi caafoyssa be7anaas nanggishe dizayssi ereththees.

Hayssan diza asati daro gaammo bayra asata woykko gaammo cimata gidoyssi eretees istika issisora be guufeza issidi eqqida issabe baggayti be ho'e bolla gaammo dunguza qofinne be hashe bollara gaammo bullukko mayida

hayssan daro nayti eqqida he naytikka laythi buro gidida woykko buro dicon diza guutha naytakko istafe sinsera dizayssi be ayfe ha baatiretho xompidi woykko lo'ethi xeellidi ha bagga aali uttides

Daro tamare nayti eqqida isti may7o mayozikka timirte keeththa woykko tamareso may7okko isti eqqoytikka wuri macana xalalakko istafe mille baggan tamaresozi dees

hayssan nashonal ayde woykko payda geetettizayssa kessiza asi uttides iza qasseka ekkanas woykko iza kessanas yidasati zooron woy salfen izaadde sinthan eqqida

Hayssan diza asatappe uttidaynne eqqiday giidi deettes istafe uttida nam'u nayti woykko nam'u attuma asati issi medhoma maydayta gidishin ista sinthan issi addezi hokkidi isti oykkida warqata xaafishe dees.

hayssan diza asati keeththazoonon uttida istafe henira ha bagga aalida heedzdzo asi dizayti mitha oyde bolla uttin haara qasse gede aalidi diza ichasho asati lastiqe oyde bolla uttida.

hayssan nam7u asati beettizayta gidishin issi nazi be sintha haazaaridi be kushe woykko beradheza gardu woththides izikka be sintha bollaykko be to bolla kusheza woththidayssa gidishin gede alidi uttida addiza sinthan hara adde misiley ha ali uttides

Kuwase ka'iza nayt kuwase ka'iza demban gelida ist be sinthan kuwase ekid woxishe woyko kuwaseza godishe detes. Istappe bootha mayo mayid 14 paydoy zikon dizays kuwasa eko woxishe Des.

Haysa daro kuwase kei'da nati woykko kuwase kasancha yelaga nayti detes istika issisara zori eqidaysata gidushin istasika zokoni duma duma paydotika des lemiso sintara eqidaysa guye tamu paydoy des

keHIpe lo'iza heedzdzu maca nayti deettes istafe issi bagga woykko milara dizaara be kushe nam'aza nukkada pude salo denthada be duuna pooqada waassahe dizaaro gidishin giddon eqqidarakka salo denthada beradha laaleretha ooththadus.

Keyipe lo'izanne gooba gidida natetha woykko yelaga nayti eqqida istafe sintera dizayti wurikka attumaase woy addena gidishin wuritikka be mayo kessidi be qese betiranne be'ulo bessishe deettis

Hayssa diza asati woykko diza yelaga nayti dembban gelidi isporte woykko bolla qaatho gizayssa ooththishe deettes. Ista ooththizayti sintha aadhidi dumma medho mayo mayi guyera ooththizayti booththa mayo mayida.

Hayssa daro kuwaaseka iza nayti woykko kuwaase gooddiza yelagati kuwaase demban deettes istafe hara gede eqqida nam7u zo7on maydi garsera karech gicxida nayti beettettes istafe goye baggara bollara kareththa mayo mayda attuma nay eqqides.

hessan nam7u nayti dizayta gidishin istika bollarakka garserakka issi mala may7o may7da bollara may7o may7ozi qoodhesora salo mala gidishin duge githasoach gakkishe guuth bootti ekkizayssakko isti gixxida giththizikka suule maynne duuxanne karethikko

Hayssan diza macanaya salo mala may7o woykko cheelsi geetettiza kuwasicita may7o mayada iza malata be guyera qaapha wothada iza sinthan eqqadus izakka be achcheza doyada bessishin achches booththunne keehppe lo7izayssakko

hayssan daro naatetha nayti guyera uttida ista guyerakka qasseka hara naytikka eqqida he uttidanne eqqida nayta sinthen qasseka haray eqqidayti ba kushe dhoqo issidinne qasse he asatara oykketidinne saroti diza hara asatara eqqida

hayssan daro asati dizayta gidishin istafe issi nazi hara asara woykko issi addera hara addera sarotishe deettes istafe garsera pude eqqida addezi zo7o mayo maydayssa gidishin bollara eqqidayssi gammo dungoza qoonera yeggides

Dayssan daro gashe woykko guutha nayti kuwaaseka iza demba gelidi wochishe deettes istika mayda mayozikka issi mala woykko issi medho may7o mayda istafe diira baggara booththara karethara gorpettida birday birdetti woykko meeshetuttides.

KuWaase kaasanchati kuaase demban deettes istika ka'ishe dizayssi tookko waasekko isti faydon oyddu gidishin heedzdzati issi medho may7o mayda issinazi istafe dummatidi zo'o may'o maydes.

hayssan diza asatappe sinthera diza asati woykko yelaga nayti ziqqi giidi duge gade be kushezan oykki uttida istika hessa oykkoyssi wothe baanas woykko woxxanas geegetu uttidayssa gidoyssa bessees

Hayssan diza daro yalaga nayti beettettes istika tooku hase kaassanchatakko isti mayda may'ozikka issi mala gidishin ista giddon nam'u asi hara medho may'o maydes istafe issinazi bollara booththunne issinazi bollara celilo maydayssakko dummatizayti.

daro asi gede zooron woykko salpen eqqides istafe zo7o may7o maydaynne tooce mala may7o mayday dees tooce mala may7o nayti hara eqqin zo7o may7o nayti henera eqqida

hayssan kowaase kaasanchati kowaase demban dizayta gidishin istafe issinazi zo7i ekkidayssa addaka zo7oduwa gida mayo may7dees issay qasse guuthu booththaranne salo malara walakettida may7o may7des he addezi kundishe dishin hankoys qasse be tooza dhoqo issidi qakkishe dees.

Kowaseka iza kaasanchati kowaase denbayndettes istika paydon heedzdzi haalidizayta giishin gede baggarakka qasse heedzdzikka bettetes istafe ha bagga loyti issi medho may7o wurikka may7da.

Hayssi miishazi silke geettessa gidishin nu qaalara moobile giide asay daro ceeygees izikka go7izays asas dawulanassinne woykko hahon diza asara woy kareppe geeshan woykko hara biittan diza asatara dawalidinne haahon diza asatara gaagganasko

Hayssan kuwaase ka7iza woykko kuwaase kaasanchati bettetes istika mayda may7ozi issinazi bollarakka garserakka zo7o may7o maydayssak dishin issinazi qasse bollara zo7o garsera booththa giththe gixidayssakko

Hayssi issi miishe woykko issi waraqata bolla xaafanas maaddizayssa dishin iza sunthazi irsase geetettizayssakko izi sinthe baggara woykko xeerasuzara qanxettidi woy eeretidi waraqatan xaafanas maaddizayssak.

hayssan daro miishati woykko saane mala go7izayti liceti uttida istika dumma dumma medho gidishin leemisos bollara dizayssi cililo woykko maata mala izappe duge zo7o tooca giidi bizayssa gidishin ha miishati hara miishe woykko boolumata oykkanaas maaddettis

hayssan dumma dumma medhoppe woykko qalame shiiqida amarathora masteeshe geetettizayssi woykko issi eqay daaketidayssa shiishshidi aggi oythanas maaddiza miishazi dees izikka dumma dumma qommo woykko medhoppe oosetida

issi macanaya mashine geetettizayssa bolla eqqada isporte ooththashe woykko bolla qaatho qaacashe dawus izakka eqosozi garses karethe gideshin bena lo7ethi shiishshi oykkiza giththe gixada dabbasora kallo dawus

Haysan ogera kamey gede bishe des haka qase ha bagara woykon dirara hiza kame des gede biza kamas daro gidishin izappe guyera diza kames madabara kumidi daro mishiy sikiti uttidaysa kunthi ba'idi woyko c'anidi beses

''Kehippe daro kaameti issi soo shiiqi uttida.iztika wuri issi medho gidishin garse bagara toocce medho pude bola woykko zoko sora guuthu santhe mala cililanatho giidi lo'ika cililo gidonta polli ekizayssako.''

Hayssan gede ogey lo'onne dembba gididi keehippe lo'o hunetan oosetishe dizayssi beettes. Izappe mille baggarakka haaththey eelidinne ogezan kezonta mala teqetidi teqezi pude meeshetidi oosetidi uttides.

haysan daro asati dizaysa gidishen henera ha eqida asati atuma asi woyko adeko itata sinthan issi macay eqadusu isti dizasozikka tele getizaysa woyko sime karde gizaysa asi kesizasokko

Hayssa soozanne keehippe daro kaameti beettettes. Issika kaamey eqqizaso woykko kaame shemposo guusskko. Izi keehipe demba gidishin iza giddonka dumma dumma ooso ooththizanne kaamezan caanettana koydi bidasati deettes.

Hayssan keeththi dizayssa gidishin keeththaza sinthan daro asati eqqida he keeththazikka keeyfe lo7iza keeththenne adusenne pudekka dhoqi bessidayssakko izas qalamezi dabbara celilo qalame gidishin hankoosos booththa qalamekko.

issi heedzdzuto kaame woykko bajjaje gidi asay ceygiza kaamey be sinthe ha zaaridi yishe dees iza sinthe baggara zo7o medhon woykko zo7o qalamen xaafettida xaafey woykko paydoy dees

Hayssa keype lo'iza ogey dizayssa gidishin ogezi giddora cilila maatay toketidayssan nam'un shaakitu uttides izappe issi millera woykko issi baggara daro mootoro woykko nam'u tookameti hantishe deettes.

issi kaamey woykko aysuzey eqqides iza bolla daro asi pude kezidi aykko miishe caanisasuzan caanettidi woykko bayettidi dees garserakka pude kezanas giigettidi shiiqishe dizasatikka deettes

Issi kehippe lo'iza keththi dees.he keththas penggezi woyko zonozikka geyshayssi kareththa birattan woyko qalamen gorfettida birata ibththen ibixeti uttidees. Gaththan keththeyas hu'ezi woyko karazi guththi zo'o ekkiza qalamen gorpettides.

Haysan hedzu asati eqida issitape isoy mac'a nam'ati adeko issi mac'era issi adzara be kushen maxafe mala oykida istape sinta bagankka kompiterey utides.

daro asi issi sora eqqida istika issi mala may7o may7ida shin ista giddon eqqida issi addezi dumma may7o may7des he addezikka suulera issafe aduqi bessizayssakko qasse istafe nam7ati sinthaadhidi beto bolla uttida

Hayssan beeththiza ichchasho asathi deeththes; ichashu asatha giddon issi macaynne oyddu addey deeththes; isththa giddope oyddathi be doone goozi wothaytha gidishin issi nazi be doona goozerenna; isthape oshicha dira diza addes orddidi asho kunththi bessidayssakko.

hayssan daro kehipe lo7iza dumma dumma keeththati bettayta gidishin he keeththatikka daro oosetidayssi issi qommo woykko issi mala qommonko he keeththazikka ha7i wodey oosettiza keeththe woykko pooqe geetettizayssakko

Issi shuchchafe qoosettida keeththi dees he keeththazikka keehippe lo'izayssakko izas bolla baggazi booththa qalame gidishin garseraka guuth gashara booththa qalamey dizasoykka walaketti dees

Issi sora gede daro keeththi keecetuuttides izikka pooqe geetettizayssakko izas hu'ezi woykko kaarazi bollara zo7o mala guuthu bicati bessida qalame gorfettayssa gidishin milezi bootti ekkizayssan gorfettides.

hayssan isi keype pude gita woykko adusse gidida keeththi dees izas sunthazikka pooqe geetettessa gidishin iza keeththa woykko iza sooza baasishin shiiqida biittazi iza millen dooretu uttides izappe ha baggara ogerakka nam7u asati dumma dumma miishata oykkidi hantishe deettes

hayssan buro oosetetha bolla diza woykko oosettidi kumonta ooracha keeththati deettes keeththazappe goye baggarakka dhoqo giidi pude laddeti woykko xoddidi zumati ekkida gade bolla dolida woray woykko mithi dees

Hayisan daro asati dizaysa gidishin he asatika woche kehidi gita woy tamaridanee aho erayi didi qopiza asaza malay de'es isita gidope sinthara dizays be huphen kope wothizes

Daro asati issi soo kumi utida he asati ka be tamariza timirite wursid anjetetha galasan detes isti mayida mayozika tamarida timirta wursidi anjetana utoysa besiza woykon he anjetetha galasan mayiza mayozakko.

Issi away dees iziikka hu'erra guththu pulimi bessidayssanne qodhdhesson mayo xaxi woykko carqa yegi woththidayssakko iziikka salledda bolla eqiidi xapishshe dees erettidda mallakka saleddaza medhdhozikka kareththiikko

hayssa nam7u tamare nayti uttidi nababishe woykko paace ooththishe dizayssi beettees istafe goye baggara daro asati haishe dizayta gidishshin istafe sintsere dizayssi tophiya timirte ayso waanna kaappo profesore branunegga geetettizaytakko

issi pooqey eqqides woykko dees he pooqiza millen gashe maatatinne lee7o gididi guuth pude aduki ekkida mithati deettes pooqizas woykko keeththazas daro baggazi zo7o medhon gorpetessa gidishin giddora guutha medhoy booththi dees

Daro asati issiso gelu utayta gidishin ista gaageta sinthenka waraqatay wodhdhides istafe baggayti waraqataza nababishinne baggayti xaafishe deettes haara gede alida issi macaykka uttadus.

issi addey hayssan eqqidibeetteyssa gidishin izappe guye baggara keeththi woykko shuchchafe oosetti diza keeththi bettes he keeththada sinthan issi mith pude gitaybeettishin guyerakka issi mith gitatidi hangarideys beettees keeththafe sinthe baggan gashe mithikka dees

Hayssan issison zooron woykko salben eqqida sati dizayta itishin istafe sinserediza asati borsa woykko korojo bayida istafe guye baggara issi addey guuthu caalli bessidays woykko ulorakka gitatidi ordi ekkidayssi dees.

hayssan daro asati deettes. istika oge biza ase gidoys eretees. isti be sinthan korojo woykko borsa geetettizayssa dooridi shiishshi woththida. isti qasse uttosozi dunkane geetettizayssakko.

tamaare nayti issippe be tamaarizaso woykko be kifile gelidi uttida istika be tamareso may7o woykko yuuniforme geetetti ingilizathora xeygetizayssa may7'da he mayozikka geeshshara karethii gedishin gaaththara booththukko

hayssan daro asati dizayta gidishin istafe sinthe baggara eqqida issi macanaya dawus izakka be hu7e warci gizayssa pacada du7e qoodara yedda ooththadus iza haasayishin baqanazikka issi baggara gede gaath gelidi ollati bessees

hayssan diza nayti woykko yelaga asati kathi ekkishe deettes istafe sinthere diza heedzdzati zo7o may7o maydayta gidishin goera diza nam7ati karetha may7o mayda istafe issi neyabe hu7e karetha goossera goozawothadus

Hayssa daro maca naytinne guyera guutha attuma nayti beettettes he naytikka woykko he asati tamaridi anjettishe dizaytakko isti hu7en wothida anjetetha qoofe kareth gidishin tira bollara duge karetha may7oza bolla zo7o medhoy dees.

hayssan heedzdzo addeti beettizayta gidishin istafe giddora diza addezi suuren woykko lo7i beettees milera milera diza asatas baggazi baggazi dhayin guutha baggas baggas beettees haara giddora doo addezi lo7i ayfe beettizay karetha may7o may7dees

Daro tamari nayti bekpilen uttida istika guutha nayta woykko issinthofe oyddantho deeththan diza nayta gidishin istika astamari oycha oychin he maltheza zaaranas wuri kushe denthishe dizayssi eretes.

Hayssan daro tamare nayti deettes isti diza suzikka be tamariza sooza woykko be kifile gelida isti bees imettida paace ooththishe boy nababishinne xaafishe deettes.

hayssi addezi tophiyan dhoqa timirte kaapotetha ooththiza addekko izas sunthika branu negga gidishin tophiya biittan timirte bolla daro laame bessisida woykko daro laame ooththida addekko

Hayssan asati gelidi woykko issison shiiqidi deettes he asatikka bollara wureti issi medho may7o maydan istimayda mayoza medhozikka booththu gidishin isti issibetethan shiiqidi aykko miishe ooththishe woykko xomosishe deettes.

Hayssan sooza gelida tamare nayti deettes istika be tamareso woykko timirte keeththa may'oza mayda hessa gish ista mayozi mule issi mala woykko issi medho gidides istafe baggayti gedira ha aali uttidayti astamare maltzaaran kushe denthishe deettes.

Hayssan diza asati ogge ooththidi oggeza millera haththey gogiizasso woykko haththe olla zara getettizayssa woththidi izan tuuboza yeggidi liccishenne iiza gigissidi issi giina woththishe de'ettes.

Hayissan shuchchappe woyikko aceyi qoletida ogeyi dizayisa gidishshin ogezanni nam''u nayitti kuwase ka'ishshe woyikko kuwaseza marishshetishe detes.isitappe sinththe bagara hara asi bee daba be kushshera oyikkidi xellishshe dees.

Hayssan issi ogge dess. He ogezikka birro oththeta bolla diyssa gidishin issi bolla qolethiza woykko shiqidi dizza gashe woyy acce malathiza shuchi dees. He assathape qasse guye bagara gutho gittati githathi besida shuchatokka dethess.

Oge baasiza kaamee de7ees; he kaamezikka ogiya be baasiza sohozan eqqidi ogezas millera duge haaththay goggidi baana ogeza woykko gonggeza woy zara giigissishinne issi bolla licide woththishe de7ees.

Issi addey eqqides. Izikka ulosora guuthu aakki bessidayssa gidishin ayfesorakka aarisekko huu7ezi hizigi dembatti bessidayssa gidishin issi haythes lo7i beettes issi haychezi daro beettowasee. Izas garssera buuchey dolides.

haysi soozi kehipe lo'izanne ha'i wode osettiza mishatan kehipe daro gigetidi diza katama gidishin he katamaza gidonka ogey gede bizay ha yizay pude bizaynne duge bizay betes.

hayssan nam'u kami haayizaytinne ha baggara qasse hara nam'u kameykka haka ali yishe deettes giddo baggara ogezi booththa qalamen yafarettides ogezikka aspalte geettayssa woykko shuchchafe meeshettida lo'o ogekko

Hayssan haaththe shoorey woykko shaafay dees haaththezikka uulotidi woykko biittara walaketidi goggizayssa gidishin iza bollara asi gede ha pinnanas oosettida nam7u zokkoti deettes he zokkozikka gede wodhutoyssi mithi dizayssa giddo gakki dees.

Hayssan oorathi oosettida ogey dees ogeza millerakka ogezappe pudunthu keezasoza keela mala ooththidi woykko meeshidi bollan diza aafozi woddididi oga tuccontanne gordonta mala ooththiza asati deettes.

keype lo7izanne shuchchafe meeshettida ogey dees he ogezikka giddon booththa medhora yaafaretayssa gidishin yaafarazikka qanxetti qanxetti dizayssakko ogezappe heni baggaranne hani baggara dhoqa zumay dayssa gidishin oges giddora ziqqi duge uttidayssakko

issi daanna woykko poolisey izakka maca gididara ogen eqqadus izi sinthanka gashe baase heedzdzu toy woykko heedzdzu goomara dizayssi eqqides iza laaggiza adezi izi laagganawun oykkida woykko izi kessida miishaza xeellashe dawus

issi kaamey gede bishe issi kaamey qasse haa ishe dees ha iza kaamezi gitati ekkizayssa gidishin gede bishe dizayssi gashekko. iza achchan woykko gede bishe dizayssa achchan issi macay beo7en qoope wothada kaameza giddon dizayssa woykko laaggizade zara haasaashe dawus.

keehippe aahonne lo7iza ogey dees he ogizikka booththa qalamera yaafarettides he yaafarazan giddon issi son dizaara aaho gidishin hanko osos keehippe lee7e yaafarakko

Asati issippetethani shiqidayisa bomibbappe haaththe ekidi kushe meccetetesi garisara indiya namu kushe kuphpheta besada bolappe gogiza haathteza kushen oyikadhe dawusi milera eqida botha qoppe wothida asatikka meccetana nanigishe deetesi

hayssan asati bombafe shiiqidi haaththe uyishenne issinazi be kushin kophetidi ekkishe dees asata sinthanka heedzdzu yarkane puttides heedzdzu yarkanetappe nam7ozi tooce medho gidishin issinazi cillilokko

hayssan haaththe gogisizayssi woykko bomba geetettizays oosettizayssa gidishin izappe gede baggara eqqida daro gitanne boncho boncho asati haaththezan yiidi be kushe mecetishinne haaththeza xeellishe woykko beyishe deettes

haaththe oykkiza woykko haaththe eelisiza gongey woykko bonno geetettizayssi keexeti uttizayssa gidishin iza bolla inkoan deena medachchu gidi amarathora xaafettida xaafey dees hessa gussaska nu qaalara hashshu saro yideta guussukko

Hayssa haaththe kathan yeddiza tubboy woykko bomba mala geetettiza dizayssa gidi shin izikka pude haaththeza ehidi bollara gede gogisidi yeddishe woykko kaththaza giddo pistishenne katha cilishishe dees.

hayssan asati haaththey gogizayssa woykko bomba geetette sachan eqqezayta gidishin izappe duge baggara heedzdzu gogizasoy dees istafe nam7atan asati be kushen haaththeza kopheti ekkidi uuyishe woykko ganxishe deettes

hayssan diza asatappe nam'u hasi kushe mecetishe dees isti nam'atikka macakko henera qasse addeti eqqidayti deettes istafe guye baggarakka daro asi duge pude gede ha aallidi eqqides.

Haaththey pulto mala kezidi pude salo goggizays dees hasayizi goggana malaka ooththinko pude salo goggizayss iza milora daro asati shiiqidi eqqidi iza beyishenne iza be kushen duuqi wochishe deettes.

hayssi miishazi haaththe zaara mala efizayssa woykko haaththe harasoppe issi boota efanas maaddizayssakko izas sunthazikka tubbo geetetteyssa gidishin izas medhozi qasse karethikko